Nawsu jigeen su sol lu weex sipu bu im képp ci yaramam ak mbubo bu tayu ci yaramon loxo bu kutu ci cet loxo yi am ay ci mbir ci boori sipu bi ci wetge mu am ay ci mbir ci mbir yiy làng mu def tekk bu sungu ci bukke.

Kël etas biñu tabax pareegul mu am benn bari ko ndox biñuon bu taxaw ci kanamo ni defar ko ay tabla jant për muy mëna pomp ndox mi.